Emtholampilo omongikazi basebenza ngokunengi njalo gadalala besiza abantu bebahlaba ama injection ukuze bevikeleke emkhuhlaneni

Abasebenza emtholampilo, bagqoke impahla zokuzivikela. Ukuze bona bangawutholi umkhuhlane, Walesisigulane, abasibambiseneyo.

Abakhangele imikhuhlane ethelelwana ngokuba seduze lomuntu ohlaselwe yilomkhuhlana kumbe ukumthinta bagqoka imphahla zokuzivukela ukubana bangayithengi umkhuhlane.

Tholampilo umongikazi uhlaba umama ijekiseni egqoke impahla zokuzivike ukuze engawuthathi umikhuhlane njalo engamtheleli

Emfanekisweni lapha sibona abantu abanengi okukhanya kungomama abalabantwana. Sibona kulabezempilakahle abakhanya bethontisela umntwana othwelwe ngunina.

Emfanekisweni lapha kukhanya obaba abathathu abagqoke impahla zokuzivikela ezilithanga lama gloves aluhlaza bakhanya besehlisa owesifazana emoteni

Emtholampilo bahlola ukubana abantu batshisa kumbe baqanda kangakanani bengakangeni esibhedlela ukuze bengatheleli abanye umkhuhlane.

Emfanekisweni lapha sibona umongikazi ofake ama gloves, egqoke i apron, ehlaba i injection umama ohleziyo eceleni

Owesilisa uhlatshwa injection ngumongikazi, uzivikele ngokugqoka i maskhi emakhaleni lomhlabayo laye uyifakile ukuze bengathelelani umkhuhlane.

Abemtholampilo abagqoke impahla zokuzivikela ezilombala oyisibhakabhaka lezilombala omhlophe. Bafake lama mask emakhaleni.

Emfanekisweni lapha sibona ochwepheshe bezempilakahle ababili abakhanya betshengisiwe bekukhomfarensi yezempilakahle lokudingisisa.

Esibhedlela umongikazi uhlaba umntwana oyinkazana I injection ukuze evikeleke emikhuhlaneni ehlasela abantwana abancinyane.

Abasebenza ngomkhuhlane othelelwana ngokuthintana kumbe ukuba seduzane lomuntu ohlaselwe yilowo mkhuhlane bagqoka impahla zokuzivikela ukubana bengawutholi lowo mkhuhlane.

Emfanekisweni lapha sibona umama othwele umntwana lomongikazi ehlaba umntwana i injekhishini umongikazi ugqoke impahla eziyisibhakabhaka.

Omama abalabantwana abancane balixuku benze udwendwe behlabisa abantwana babo. UMongikazi ubonakala ehlaba omunye.

Umfanekiso lo utshengisa abantu abahlanu abame emgwaqweni, omunye wabo uthwele ibhuku ingazathi ubuza imibuzo.

Omongikazi abathathu abakhanya bephakathi kwendlu egcwele imitshina bagqoke impahla zokusebenza eziyisibhakabhaka . Omunye walaba omongikazi u khanya ethwele isigujana .

Abazempilakahle abasebenza kuhlangothi lwemkhuhlane ethelelana ngokuthintana bagqoke impahla zokuzivikela zokuthi ziyakhipheka belahle.

Kusemtholampilo lapha abantu abenelisa ukuthola usizo ngezempilakahle bayathola njalo ukwelulekwa ngempilo. Amaphilisi imithi konke kutholakala kulendawo.

Emtholampilo lapha abagulayo abenelisa ukuthola usizo. Umongikazi umile ugqoke impahla eziyisibhakabhaka ukubana asize izigulane.

Kutholakala abantu bamazinga ehlukeneyo abantwana abancinyane, omama, obaba, lezalukazi lamaxhegu bezodinga ukuzothola usizo esibhedlela ngemikhuhlane etshiyeneyo abayigulayo.

Abezempilakahle babiza abantwana esibhedlela lokhu kujwayelekile uma befuna ukubathontisela umuthithizeni kumbe ukubahlaba ukubana bevikeleke emkhuhlaneni.

Umntwana ogeza izandla empompini ngoba efundisiwe ukubana ukugeza izandla kunciphisa amathuba okuthola imkhuhlane.

Emfanekisweni lapha kulabantu bezemtholampilo ababili bagqoke okuyisibhakabhaka ophakathi laphakathi kwabo ugqoke okumhlophe bathwele amabhokisi amabili.

Abezempilakahle baliqula ukubana bencedise abantu abadinga usizo sikhaphe khaphe bengachithelwanga sikhathi. Phambi kwabo njalo, kulemithi yokunika labo abayabe bewudinga.

Umlisa ogqoke ibhulugwe elimnyama leyembe elembalabala eyehlukeneyo ukha amanzi endaweni yemtholampilo.

Abezempilakahle bahlanganisa amakhanda besenza ama workshop mayelana ngempilakahle zabantu bedinga ingqubela phambili

Esikotsho kulomama okhongozele amanzi esigubhini esilithanga lomfana omncane okotshozayo ukuze amanzi aphume.

umhaso owenziwa ngabezempilakahle lapho bebonisana ndawonye ukubana bengalwa njani legcikwane le marburd

Umfanekiso lo utshengisa abantu abasesibhoraneni .Umama ukhelela amanzi ngesigubhu ,umfana uyakotshoza ukuze amanzi aphume .

Owesilisa okha amanzi empompini. Amanzi la afakwe ngabezempilakahle ukubana atholakale lula ukuze kunciphiswe amathuba emikhuhlane.

Abezempilakahle bayabuthanisa abantu kugoqela labokhekhe abasakhulayo bebafundisa ngezempilakahle ukubana kumele beziphathe kanjani mihla ngemihla

uhlola umama ibhiphi yakhe ukubana imi njani bakhona abanye omama njalo abakulolu dwendwe lokuhlola ibhiphi yabo

owesifazane obelethe usana lwakhe esikha amanzi ukubana ayengekhaya ngoba amanzi wona eyimpilo edingakala nsuku zonke.

Emfanekisweni lapha sibona umama othwele umntanakhe emtholampilo lomongikazi phambi kwabo kulesikali sokukala umntwana.

Abezempilakahle babuthanisa abantu bebafundisa mayelana lomkhuhlane wokugula ngokomqondo ukubana kubaluleke kangakanani ukubazwisisa abantu abanjalo ukuze bezizwe bemulekile

Umama wesizwe, ukhankasa njalo efundisa ngokubaluleka kokwazi ngokugula ngokomqondo okumele kwenziwe ngabantu

Abezempilakahle bakhankasa ngomkhuhlane wokugula umqondo. Ukubana kumkhuhlane uyadangalisa abantu bephelelwe ukubana benze njani.

Umama okhalayo ongaphilanga kuhle ngokomqondo lapha utshengisa ukudideka lokukhathazeka kakhulu emcabangweni.

Abezempilakahle bakhankasa besenza umhaso wempilakahle kwezomqondo . Beyazisa abantu ngokubaluleka kokwazi ngokomqondo.

Kuvamile ukubana omongikazi bexoxisane lesigulani ukuze bethole okunengi ngaye langomkhuhlane omphetheyo.

umnyango emtholampilo otshengisa abantu ngemikhuhlane ehlukeneyo enjengabo Ebola lokubana umuntu kumele aziphathe njani ukuvikela kokumamatheka kwaleyi imikhuhlane

Umame osebenza esiphaleni semithi. Leyimithi ifakwe kumashelufu ayehlukeneyo, layo yehlukene isebenza imsebenzi etshiyeneyo.

Esibhedlela esikhulu ukuze abantu bengalahleki bebone lapho okumele beqonde khona, kuyafakwa amabhakane akhombayo indawo lapho ezikhona

Emfanekisweni lapha sibona kulembheda emibili omunye umbheda ukhanya ulomuntu oleleyo limbheda ikhanya yendlalwe ngamalembu ayisibhakabhaka omunye wawo ulemosquito net amawindi avuliwe.

Emfanekisweni lapha sibona kusemtholampilo kulabantu abanye abamileyo, abanye abahleziyo emabhentshini bemelele ukusizwa.

Emfanekisweni lapha sibona indlu ekhanya iyisibhedlela. Sibona kulabantu abakhanya bemile bedinga usizo esibhedlela.

Esibhedlela lapha isigulane sihlolwa i"BP" ukubana imi njani. Udokotela usebenzisa umtshina awubophele esandleni.

Lapha kusesibhedlela kwakhiwe ngezitina njalo kulotshani obuluhlaza lamaluba acecisileyo ukuze kubukeke.

Umama uhambise usana lwakhe ukubana luyehlolwa ngudokotela ukubana kungabe yonke into ihamba kahle emzimbeni .Udokotela ulalele ukubaa inhliziyo yalolusana itshaya kuhle.

Izakhiwo zemtholampilo. Kulezindlu ezinengi, ezehlukeneyo, njalo kugonjolozelwe ngocingo.

Emtholampilo kulabantu abayabe belindile ukungena, abanye bacina bezixoxela belinde ukusizwa abanye njalo bayabe behlezi phansi bemelele elabo ithuba.

Odokotela labomongikazi bayafundisana ngezempilakahle, lokhu kuvamile ukubana udokotela omkhulu abhode labodokotela abasafundela kanye labomongikazi befunda.

Abezempilakahle bayenza umhaso bebize abantu bebafundisa ngendlela zokuziphatha, ukuze baphile kahle.

Emfanekisweni lapha sibona amajaha amathathu. Ophakathi laphakathi kwabo simbona ethwele umganu lomuthi esandleni senxele.

Lapha sibona ucwepheshe lwezempilakahle besemcimbini wokuvunyelwa ukusetshenziswa kwemithi yesintu.

Abezempilakahle, bakhankasa, befundisa, ngokubaluleka kokudla. Ukudla okwakha umzimba. Batshengisa amabhakane okudla okwakha umzimba, lokuwonayo njalo.

Umkhaso ongatshiyi muntu emuva ukhankasela isejari eRural Africa ozabe ulezikhulumi ezinhlanu.

Lapha kusePolyclinic lapho omama abalomntwana abancinyane kumbe abazithweleyo abangahamba khona beyothola usizo. Uma bezithwele bayahlolwa njalo uma belabantwana abancane bayahlatshwa ama injection.

Abezempilakahle babhoda ezibhedlela lapho okulabantu abaswelayo behamba bebanikeza okuncinyane ukubana benelise ukuphila.

Leyi, yi- ambulance. Esetshenziswa yizibhedlela ukubana kuthwalwe izigulane uma zisuka endlini. Kumbe. zitshintshelwa kwenye indawo.

Lapha kusemtholampilo, okubelethela omama, njalo okuhlatshwa abantwana abancane ama injection.

Isibhedlela esikhulu esakhiwe ngezitina, egedini lapha kulotshwe ngamabala amnyama, kulezindlu ezinengi ezisebenza into ezitshiyeneyo

Umfanekiso lo utshengisa umama omileyo labantu abahleziyo abangani banengi belinde ukusizwa emtholampilo.

Lapha emfanekisweni sibona ibhakane elikhomba indawo ezehlukenyo esibhedlela sibona kukhomba lapho okwenziwa khona isejari sibone njalo kulendawo okukhomba lapho lokwenziwa into zeTB.

Isibhedlela esakhiwe ngezitina uphahla lwayo lulombala oluhlaza njalo sona silotshwe ngeblue.

Indlu yabomama abazithweleyo iyakhiwe ngezitina njalo iceciswe ngamaluba, ilombala olithanga.

Emfanekisweni lapha sibona imota elombala omhlophe limota isebenza kwezempilakahle.

Isibhedlela esakhiwe ngezitina, kulesi tubhu esikhulu sokuhlala njalo kule wilitshe yokuhambisa iziguli.

Odokotela abasebenza ngomkhuhlane womdlavuzo bayahlola ukubana umkhuhlane uyabe sumemetheke wafika ngaphi njalo balezikhali abazisebenzisayo ukukhipha lesi sifo emzimbeni .

Isifo somdlavuzo sidangalisa lumuntu esetholakale eselaso, ubamba ikhanda eswele ukuthi ethatheni ehlanganise lani.

Emfanekisweni lapha sibona indlela ezimbili ezokuphila kahle lokungaphili kahle, ukubana kumele udle njani wenze njani ukuze uphile kahle, njalo lezinto eziphazamisa umzimba.

Odokotela abagqoke impahla zokuzivikela base theater bethwele izigelo lezinye izikhali ezitshiyeneyo behlinza umuntu ngaphansi kohlangothi lomdlavuzo.

Emfanekisweni lapha sibona owesilisa ome eceleni komtshina omkhulu. Lumtshina usetshenziswa ukulwa lesifo somdlavuzo.

Umkhuhlane womdlavuzo ikholoni khensa obangelwe yikuba umuntu ubelomzimba omkhulu kakhulu eqatha.

Owesifazana ofake iqhiye elithanga ekhanda uyisigulane somdlavuzo.

Emfanekisweni lapha sibona olele embhedeni ebonakala eyisigulane egqoke impahla ezilombala oyisibhakabhaka eceleni kwakhe kumi owezempilakahle ogqoke okumhlophe.

Lapha kuboniswa izindlela okungaliwa ngazo lomkhuhlane womdlavuzo ezehlukeneyo ezigoqela ichemotherapy, iradiation lehormone therapy.

umtshina wesimanjemanje osetshenziswa ngabantu besibhedlela kuhlangothi lomdlavuzo ukukhangela i blood pressure

Ukudla okwakha umzimba okutshengisa lokubana kunceda ngani umzimba kulokudla okwehlukeneyo okugoqela amaqanda, inyama, amafutha lembhida.

Emergency spill kit ilotshwe ngamabala amhlophe ephepheni eliluhlaza yona isebenza uma kuchithekele umuthi oyingozi phansi ukuthi uphangise uhlikihlwe.

Leyi yi"acid" esetshenziswa yilabo abasebenza ema"laboratory"ukuze behlole izinto ezehlukeneyo eziphathelane lezigulani.

elikhanyiselayo elilesiciko esimhlophe. Lisetshenziswa ngabayemalebhoretori ukuze begcine abayabe befuna ukukuhlola kuphakathi kwegabha kungaphambanisekanga.

Umtshina wesimanjemanje otholakala emalaboratory ukuhlola izinto ezinenginengi lemkhuhlane etshiyeneyo.

Emfanekisweni lapha sibona ikhompiyutha, sibona njalo emdulwini kulomtshina lebhakane elitshengisela ieyewash solution.

Owesilisa olele emtshineni obonisa ingaphakathi yomzimba womuntu ukubana izitho zakhe zisebenza njani.

Amagajana la asebenza ukugcinela igazi eliyabe lidonswe emuntwini. Bayabe behlola imikhuhlane eminenginengi lokuba kume njani emzimbeni walowomuntu.

Imtshina yesimanjemanje ehlezi phezu kwamatafula ukuhlola emalebhu lasemadayaginostikhi senta.

Emfanekisweni lapha sibona umuthi okuthiwa yi Fena .Lumuthi uyi 2500 millimeters.

Imitshina emibili, ehlezi phezu kwetafula. Lemitshina ngeyokuhlola, emaLaboratory ezibhedlela.

Lakuhlangothi labomama abazithweleyo labantwana abancinyani abezempilakahle benze umhaso wokuhlola abantwana.

Odokotela labo mongikazi bayabhoda esibhedlela kuhlangothi labomama abazithweleyo lempilakahle yabantwana behamba bekhangela izigulane labomama abazithweleyo.

Umkhankaso oyenziwa ngabezempilakahle bebhoda. Uhlangothi lwabomama abazithweleyo lempilakahle yabantwana abancane behlola abantwana labomama.

Kuhlangothi lwabo mama abazithweleyo lempilakahle yabantwana lapha kulemibheda eminengi esetshenziswa yilabomama abazithweleyo.

Esibhedlela uhlangothi lwezempilakahle yabantwana, abantwana bayakhona. Kulabanye abakhubazekileyo abahamba ngama crush besiyakhona esibhedlela.

Indlwana lapho okukhangelwa khona omama abazithweleyo labantwana abancane emtholampilo.

Abezempilakahle bakhankasela omama abazithweleyo abalabantwana abancane ngokuqakatheka kochago lukamama bebakhuthaza ukubana bemunyise.

Lapha sibona abantu abakhanya bebanengi sibona kulomama ohlezi phansi ephethe umntwana umntwana ukhanya ethontiselwa ngudokotela umongikazi embambile eceleni

Abezempilakahle basesibhedlela sabomama abazithweleyo. Lesabantwana abancinyane. Babuzabuza imibuzo ebantwini abahleziyo.

Lumfanekiso ubonisa indlu emtholampilo eyakhelwe omama abazithwelelyo labantwana abancinyane .

Lesi sikhalii esisetshenziswa emtholampilo ukusiza labo abehluleka ukuphefumula ukubana kubancedise ukuphefumula ngokukufaka emakhaleni .

Izikhali ezisetshenziswa ngodokotela ukulalela ingaphakathi yomuntu. Ikakhulu ukubana inhliziyo itshaya njani kumbe ukubana ipulse Yona itshaya njani.

Empikitsheni sibona izikhali ezisebenza eTheatre ezisetshenziswa ngodokotela ukuqondisa amathambo ayabe eyephukile emuntwini.

Umbheda osetshenziswa ezibhedlela lumbheda uyafuqeka lula ngoba ulamavili ngaphansi owenza ukubana uhambe

Lolu lunyawo lwesimanje manje olugqokwa ngabantu inengi uma wabasengozini waqunywa unyawo. Lolu luyamsiza ukubana alugqoke enelise ukuhamba.

Emfanekisweni lapha sibona isikhali esisetshenziswa ngochwephetshe bamathambo ukulungisa amathambo awephukileyo.

Epikitsheni lapha sibona umtshina okuthiwa yi Khetla. Umtshina wama eksesayiz owokuzilolonga umzimba ukubana uhlale uqinile.

Lapha emfanekisweni sibona iFS Dispenser esebhokisini elimhlophe liphinde libeyisibhakabhaka phezu kwaleli bhokisi njalo kufakwe sona sikhali esiyinsimbi.

Kulamagabha amanengi alombala olithanga lemtshina eceleni. Lamagabha athwele ingcekeza yezempilakahle.

Leli lilenjana elimnyama elisiza nxa ulimele isandla ukubana iminwe yomithathu ibanjwe kodwa isithupha lolandelayo akubanjwa ukuze wenelise ukusebenzisa kuhle isandla.

I"Thermometer" yona esebenza ukubona ukubana umzimba womuntu kungabe utshisa kumbe uqanda okunganani.

izikhali ezisetshenziswa ngodokotela esibhedlela zilemisebenzi eyehlukeneyo kulesigelo kule srynge sokuhlaba ijekiseni

Lapha emfanekisweni kukhanya amabhawudo amathambo amanengi nengi ehlukeneyo amanye mancane amanye njalo makhulu.

Izikhali ezisetshenziswa ukuquma nxa kungabe kuthungwa umuntu olimeleyo, lesi yisigelo okuseceleni kwesigelo yinalithi.

Lezi yizikhali ezisetshenziswa ngudokotela ukubana abone ikakhulu phakathi kwendlebe yomuntu ukubana kakuladoti na.

Lezi yizikhali ezinengi ezehlukeneyo ezisetshenziswa ngodokotela ikakhulu labo abasebenza e"thearter"ukuhlinza abantu.

Umtshina oncedisayo ukuzilolonga lalowo ingabe ilimele edinga i fiziyo theraphi uyakwanisa ukuwusebenzisa lo uyasebenza loba ngekhaya loba esibhedlela.

Umtshina wesimanjemanje ngabazempilakahle osetshenziswa ukubona ingaphakathi yomuntu lokubana amalunga omzimba asebenza njani.

Izikhali zesimanje manje ezisetshenziswa ngodokotela ikakhulu labo abahlinzayo labakhipha amazinyo. Lapha bafaka ukubana kugeziswe.

Umtshina wesibhedlela osetshenziswa ukuhlolwa ingaphakathi yomuntu ukubana amalunga omzimba wakhe asebenza njani lokunanzelela ukubani inkinga ingaba ingaphi uma umuntu ephathekile.

Lokhu kusetshenziswa ukugcinela igazi eliyabe lidonswe emuntwini lisiyahlolwa izinto ezinengi ezitshiyeneyo ema laboratory.

Le yi nasal spray umuthi wesimanjemanje osebenza ukufakwa emakhaleni uvule umuntu ovalekileyo ohluleka ukuphefumula kahle

Amaphilisi akulezi nsuku afakwe phakathi kwegwaliba elincane elimhlophe elilotshwe ngamabala amnyama wona alitshumi.

Ngumuthi wesimanjemanje obizwa kuthwa yi "benylin" unathwa ngabantu abahlaselwe luphepha lesifuba wona ungamanzi unathwa ngokhezo.

Lowu ngumthi wakulezinsuku onathwayo, unathwa yilabo abagula umkhuhlane wezinso wona uphakathi kwembodlela emnyamanyana.

Lawa ngamaphilisi akulezinsuku abizwa kuthiwa yipharasethamolu. Wona aqeda izinhlungu uma umuntu ephathekile enzimbeni.

Lesi yisiphala sokugcinela imithi eyehlukeneyo yakulezi insuku kwakhiwe ngensimbi njalo kwafakwa amagilasi ukuthi kukhanyisele okungaphakathi

Umuthi walezi insuku obizwa kuthiwa nguNutrilin wona unathwa kakhulu ngabantwana abancinyane ukuze uqinise amathambo abo ayabe esabuthakathaka njalo bekhule belomzimba olohlonzi.

Amapilisi esimanjemanje athiwa ngamaacetaminophen. Asebenza ukuqeda izinhlungu. Aphakathi kwegabha elilesiciko esibomvu.

Ngamaphilisi esimanje manje abizwa kuthiwa ngama "Zopiclone" atholakala esphaleni amaphilizi, wona phakathi kwaleli gwaliba alitshumi.

Lowu ngumuthi wesimanjemanje ubizwa kuthiwe Yi febrilex, usiza abantu abaphethwe luphepha njalo bekhwehlela, siyawuwomisisa isifuba.

Emfanekisweni lapha sibona umuthi wokunatha okuthiwa yisekrol. Lumuthi uyione hundred and fifty mils.

Emfanekisweni lapha sibona i-injection ephakamiselwe phezulu okuthiwa yiRemdesivir. Eyi 100 ml grammes.

Umuthi wesimanjemanje ophakathi kwebhokisi elimhlophe kukelo bhokisi kulezigujana ezincane lowu muthi wona ungamanzi awula mbala.

Amaphilisi esimanjemanje ayimhlino ehlukeneyo lawo maphilisi agadanisiwe njalo abekwe ngenhlangothi ezitshiyeneyo.

Amaphilisi esimanje manje abizwa kuthiwa yiVelasof ibhokisi lakhona limhlophe njalo legajana lakhona limhlophe livalwe ngesiciko esimhlophe.

Epikitsheni lapha sibona umuthi okuthiwa yizinc gluconal oral solution kumbe I zinco syrup. Lumuthi ufanekiswe abantwana ababili

Lowu ngumuthi wesimanjemanje osiza umuntu ongabe ephethwe ngumkhuhlane wesibindi. Umuntu ukhuthazwa ukuba anathe isipunu esisodwa nsukuzonke

Lowu ngumuthi yesimanjemanje othiwa yi Position cream omunye ubizwa kuthwa yi Dermazine usetshenziswa ukugcoba lapho umuntu alimale khona .

Ebhokisini lapha kulama mask agqoka ukubana umuntu ezivikele ukubana athelele kumbe athelelwe ngumuntu oseduze laye umkhuhlane.

Umhlobo wamaphilisi wesimanjemanje kulemihlobo emibili esandleni sokudla amaphilisi akhona amhlophe mancane esandleni senxele kulamhlophe lalithanga.

Emfanekiseni lapha sibona umuthi wesimanjemanje osizayo uma umuntu evalekile ukuze enelise ukuphefumula kuhle

Umuthi wesimanjemanje osetshenziswa ngabantu abaphethwe yisifuba lophepha. Uma uwunatha isifuba siyavuleka.

Amabhokisi amathathu awesimanjemanje ayimihlobo ehlukeneyo, elinye ibhokisi kwesenxele likhulu, elingemuva liphakathi laphakathi elisesandleni sokudla lincinyane

Umfanekisweni lapha sibona i Emetrol liquid esizayo uma umuntu ezizwa efuna ukuhlanza.

Emfanikesweni lapha sibona phezu kwetafula kulamaphilisi athiwa yipaxlovid, asebhokisini elimhlophe. Amabala akhona abhalwe ngombala oyisibhakabhaka.

Umuthi wesimanjemanje obizwa kuthiwa yi omniderm. Lowu usebenza ukugcobisa indawo lapho olimale khona.

Amaphilisi esimanje manje abizwa kuthwayi"Glucose success" asegabheni elimhlophe, njalo phakathi angamatshumi ayisithupha.

Lowu ngumuthi wesimanjemanje wokukhwehlela obizwa kuthwa yi cofsils lumuthi utshengisa ipikitsha yamaphaphu wona ungowokukhwehlela.

Lapha emfanekisweni sibona amaphilisi okuthiwa ngama agomelatine lawa maphilisi alitshumi njalo umpala walo ulithanga.

Emfanekisweni lapha sibona umuthi wokukhwehlela okuthiwa yi cofsils lumuthi ngowesikhwehlela esiwomeleyo.

Umuthi wesimanjemanje obizwa kuthiwa yi osmodrops wona usebenza ukwelapha abagula isifo samehlo

Emfanekisweni lapha ngumuthi wokukhwehlela okuthiwa yiBhenilin, Lumuthi usebhokisini elilithanga.

I wound cleansing, ngumuthi wakulezinsuku, owokugezisa isilonda uma umuntu elimele.

Imithi yesimanje manje omunye kuthwa yi"Rhinathiol" omunye njalo yi"Benylin" esebenza ukwelapha okhwehlelayo.

I"Timolol Meleate eye drops " ngumuthi wakulezi nsuku ophakathi kwegajana elimhlophe elincinyane , osebenza ukwelapha ababulawa ngamehlo.

Okusepikitsheni lapha ngamagabha amabili awamaphilisi igabha lakuqala ngele Percocet elesibili ngele methadone, ele methadone liyi 10mg

Umuthi wesimanje manje obizwa kuthiwa yidoponcare usebenza uma umuntu ephethwe luphepha, kuyaqeda ukukhwehlela laloluphepha.

Amaphilisi esimanje manje okuthiwa yi"Hayfever allergy relief "alitshumi phakathi kwaleli gwaliba.

Lowu ngumuthi wesimanje manje obizwa kuthiwa yi "body spray" usebenza ukubana ufafaze lapho oyabe usizwa khona ubuhlungu buyehle.

Umuthi wesimanjemanje osebhokisini eliyisibhakabhaka okuthiwa yiFeveksi, wona ngowabantu abadala.

AmaMiofolic ngamaphilisi esimanjemanje asiza abesifazane ukubeseka kweze nzalo yabo.

Lawa ngamaphilisi esimanjemanje abizwa kuthwa ngama anastrozolu theblets. Wona phakathi kwebhokisi lawa alitshumi.

Umuthi wesimanjemanje osetshenziswa ngabantu abaphethwe luphepha bevalekile besehluleka ukuphefumula kahle ungawuhotsha lumuthi kuyavuleka wenelise ukuphefumula.

Amaphilisi akulezi insuku aphakathi kwegwaliba elilembala emibili, kulethanga liphinde ngaphansi libebomvu. Lawa maphilisi egwalibeni alithobaminwe mibili.

Imithi yabantwana elithobamunwe munye iyehluyehlukene eminye ngeyokunatha eminye ngeyokugcoba.

Umuthi wesimanjemanje okuthiwa yi Kufdek omunye usembodleleni eluhlaza omunye njalo usembodleleni ebomvu.

Amagama amabili awe Prostasia labs elinye igabha likhulu njalo lilombala omhlophe elinye yimbondlela ecazimulayo encane.

Umfanekisweni lapha sibona ama IV fluids aphakathi kwezigumbu ezitshiyeneyo ezinye zinkulu ezinye njalo zincane.

Umfanekiso lo ubonisa amaphilisi ayehlukeneyo ayisikhombisa alembala eyehlukeneyo awesithathu alombala obomvu alandelayo alokuluhlaza lokumhlophe alandelayo njalo alithanga alandelayo amhlophe alandelayo alithanga njalo

USaline nasal relief ngumuthi wesimanjemanje oyenza umuntu avuleke uma ewufaka emakhaleni evalekile.

Emfanekisweni lapha sibona amaphilisi okuthiwa yiPAXLOVILO. Lamaphilisi avuliwe. Okutshengisela ukuthi anathiwe.

Lapha emfanikesweni sibona umuthi okuthiwa yivuity. Lumuthi uyi5ml, igabha leli livalwe ngesivalo esiluhlaza.

Lapha sibona amabhokisi ababili amaphilisi, esandleni senxele ngamaphilisi awecovid 19. Esandleni sokudla njalo kulaphilisi njalo okuthwa ngama paxlovid.

Isimanjemanje aphakathi kwegajana elimhlophe elicinyane lilephetshana elilombala oluhlaza phakathi kwalelogabha kulamaphilisi ayisikhombisa.

Isimanjemanje othiwa yi Tanzol. Usebenza ukuqeda amawemusi ayabe esesiswini avame ukuhlasela abantwana abancinyane.

Umuthi wesimanje manje osetshenziswa ngabantu abayabe bephethwe luphepha njalo bekhwehlela, uyakuqeda lokhu kukhwehlela kuqede lalolu phepha.

Emfanekisweni lapha sibona amaphilisi okuthwa ngama Sulfonamides kumbe ama sulfa drugs lawa maphilisi asiza ukubana imqondo lemcabango yabo mongikazi ihlale isezingeni eliphezulu ilolongekile

Osebenza kwezempilakahle ngaphansi kohlangothi lwezemiqondo uhlezi unika ukweluleka kusigulane ukubana sizizwe sisizwa ngcono.

Lumfanekiso ubonisa owesilisa ogqoke isikipa esiyisi bhakabhaka ofundisa ngezokuphila kahle emqondweni .

Esibhedlela sabantwana kugcwele omama belethe abantwababo ukubana bezohlatshwa bevikeleke emikhuhlaneni umongikazi uhlaba umntwana ijekiseni ukuze avikeleke.

Emfanekisweni lapha sibona umama ophethe umtwana. Umtwana ufakwe umtshina emakhaleni owokumncedisa ukubana ephefumule.

Esibhedlela sabantwana, kulomntwana ovaliweyo emzimbeni lapha ngamabhandetshi. Kuvamile ukubana uma umntwana etshile evalwe kanje ngamabhandetshi.

Uluhlu lwezempilakahle yabantwana usana lulele embhedeni udokotela ulalele ukubana inhliziyo yalo umntwana itshaya njani

Ukudla okutshiye tshiyeneyo okwenza umzimba uhlale uqinile uphatheke kahle lokhu kugoqela ukudla imibhida lama frutsi ehlukeneyo.

Esibhedlela sabantwana abancane kulabezomtholampilo abathathu abafuna ukuhlaba umntwana injekisheni, umama womntwana ungemuva.

Emfanekisweni lapha sibona umama ohlezi embhedeni ethwele usana lomongikazi ogqoke okuluhlaza othwele udoli efundisa umama.

Emfanekisweni lapha sibona indlwana esemtholampilo phakathi kwale indlwana kumala incubator amathathu.

Ukuthakazelela iminyaka engamatshumi amabili kuhlatshwa abancinyane kuzakuba khona mhlaka 26 Mabaso kusiya ku 3 Nkwenkwezi 2014.

Emfanekisweni lapha sibona abantu abanengi abathwele ibhakane elilithanga bona begqoke izikipa, inengi labo ligqoke izikipa eziyisibhakabhaka. Ukhona njalo okhanyayo egqoke esilithanga esihambelana laleli bhakane abalithweleyo.

Esibhedlela sabantwana abancinyane umongikazi ukala umntwana njalo uyamhlaba i"injection" esandleni.

Esibhedlela sabantwana abancinyane usana lufakwe phakathi kwembodlela ngoba lungenelisi kahle ukuzi phefumulela luyabe lufakwe izinto zokubana zimsize ephefumule.

Emfanekisweni lapha sibona umongikazi ogqoke ezimhlophe, ehlaba umntwana i"injection"lumntwana uphethwe ngunina.

Osebenza kwezempilakahle ukukhangela inga phakathi yomuntu ukubana kumi njani lokhu ukubona ku X-ray.

Isiphala semithi yakulezinsuku. Iphakathi kwama shelf ayehlukeneyo, njalo leyimithi minengi, iyehlukene. Kuleyokunatha, kuleyokugcoba njalo iyimbala eyehlukeneyo.

Lowu ngomongikazi ogqoke iyunifomu elombala wesibhakabhaka. Ulengise entanyeni ibhakane elilotshwe ibizo lakhe.

Uhaso wokukhumbala lokuqakathekisa abantu abakhubazekileyo. Lokhu kubalulekile ukubana kube lelanga lapho esibangqutshela khona ukuze bezizwe beyingxenye yethu.

Kunikelwa igazi phambi kwana ukubana uyenikela uqala uhlolwe iBp ube usiya nikezana igazi.

Emfanekisweni lapha kulabobaba ababili abamileyo, lomama ongowesithathu okhanya ehlezi phansi, labobabo ababili bakhanya basebenza emtholampilo.

Emfanekisweni lapha sibona indlwana ependwe ngombala olithanga kulowezempilakahle okhanya etshilatshila umtshina.

Udokotela ogqoke impahla zokuvikela ukabana angatheleli isigulani umkhuhlane laye angathathi umkhuhlane uhlola isigulane.

Udokoteka ogqoke ibhatshi elimhlophe. Uhlola isigulane esihlezi esitulweni esimnyana, uzwa ukuba inhliziyo itshaya njani.

Esiphaleni semithi yakulezi insuku khona kulotshwe ngmabala aluhlaza njalo lesivalo sakhona siluhlaza. Lapha kutholakala imihlobo yonke yamaphilisi lemithi ehlukeneyo.

Isiphala lamaphilisi akulezinsuku kugcwele imihlobo yonke yemithi la maphilisi njalo ifakwe kumashelufu ahlukeneyo.

Esiphaleni semithi yakulezi insuku kulamaphilisi amanengi ayehlukeneyo afakwe kumashelufu. Afakwe ngokuthi lowu lalowu usebenzani.

Owesilisa ungena kusiphala sakulezi insuku edinga amaphilisi. Lokhu kuvamile ukubana umuntu uma elotshelwe amaphilisi okumele ewathenge emtholampilo, ayedinga kulesi siphala.

Umfanekiso lo utshengisa isiphala semithi lamaphilisi. Lapha kuboniswa imihlobohlobo yemithi lamaphilisi atshiyeneyo.

Imithi yesimanjemanje esesiphaleni samaphilisi lapha limithi ihlezi kumashelufu ayehlukeneyo.

Lapha kusesiphaleni samaphilisi. Amaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo atholakala khonapha. Ayabe ebekwe kuhlukaniswa ngenhlangothi.

Isiphala semithi yakulezi insuku okuthiwa yiSUNRISE PHARMACY LIMITED. Ibhakane lakhona lilotshwe ngamabala amhlophe, laluhlaza.

Emfanekisweni lapha sibona amaphilisi okuthiwa ngamalubhidi alitshumi lambili. Eceleni khonapho sibona njalo amanye okuthwa ngamagramosefu.

Kusiphala semithi yesimanjemanje kuboniswa imithi eyehlukeneyo iphakathi kwamashelifu atshiyeneyo njalo limithi ifakwa kusiya ngemihlobo yayo.

Emfanekisweni lapha sibona indlu yokuthengisela amaphilisi ipharmacy. Leyi ipharmacy ilotshwe ngamabala aluhlaza.

eyesimanjamanje eyimhlobomhlobo eyehlukeneyo njalo itholakala phakathi kwamabhokisi ahlukeneyo eminye iyanathwa eminye njalo ingamaphilisi aginywa lamanzi

Isiphala semithi esilombala omhlophe esilotshwe ngamabala aluhlaza ngaphandle kuthiwa kuse Home pharmacy .

IFamasi ithengisa umuthi wesimanjemanje ibhakani layo libhalwe ngokuluhlaza lokumhlophe yonke imithi yesimanjemanje ingatholakala lapha

Isiphala semithi yakulezinsuku lapha kulesitulo sokuhlala uma uzizwa uphathekile, kubonakala lamashelufu akhanya kulemithi phakathi.

Emfanekisweni lapha kukhanya kulamaphilisi asebhokisini elimhlophe abizwa kuthwa yi Kipel kube lasebhokisini elibomvu okuthiwa yi Xezin .

Isiphala semithi yakulezi insuku. Kulamaphilisi lemithi, eyehlukeneyo. Ifakwe phakathi kwamashelufu. Kusiya ngemisebenzi etshiyeneyo.

Abezempilakahle benza umhaso bebuthanise abantu bebafundisa ngezempilakahle lokuthi baphile njani bengamemethekisi imikhuhlane.

Umkhankaso wezempilakahle lapho abasebenza ngezempilakahle abayabe befundisa ngendlela zokuziphatha kahle.

Abezempilakahle bayabe bebhoda besenza umhaso wokuhamba bethontisela abantwana bebavikela emikhuhlaneni enjengabo pholiyo.

Emtholampilo omongikazi bakhangela abantu abehlukeneyo abeze lemkhuhlane etshiyeneyo njalo .Banengi ukuze abantu basizakale ngeskhathi .

Umkhankaso owenziwa ngabezempilakahle befundiswa ngemikhuhlane etshiyeneyo lokubana abantu beziphathe njani kulobaba ohlolwa iBP.

Abezempilakahle benza umhaso wokufundisa abantu ngendlela zokuziphatha ukubana kumele bephile njani mihla lamalanga.

Abezempilakahle benza umhaso bekhankasa ngokubaluleka kokuziphatha kahle befundisa abantu njalo indlela zokuphila.

Abezempilakahle babuthanisa abantu bebafundisa ngempilakahle lokubana kumele beziphathe njani mihla lamalanga.

Abezempilakahle bavame ukwenza umhaso bebuthanise abantu abanengi ukubana bebafundise ngezempilakahle lokuthi beziphathe kanjani.

Emfanekisweni lapha sibona abantu abanengi. Abalixuku. Behlezi phansi, benabile. Bekhanya befundiswa emhasweni wezempilakahle.

lapha kukhaya kusemtholampilo sibona kulabantu abahleziyo ezitulweni phambi kwabo kulabantu abasebenza emtholampilo abacofa ama laptop

Amankazana asakhulayo alimukisa intsha elingana layo ngobuhle bokuziphatha kahle bokungagijimeli emacansini besesebancinyane ukwenzela ukuthi bengatholi abantwana bengabafuni.

Omama abalabantwana abancinyane bayafundiswa ngokubana bevikeleke njani ukubana bengabambi isisu beseselabantwana abancinyane.

Amajaha amabili asakhulayo, lapha kubonakala utshintsho ukubana uma abafana bekhula kuyini okuntshintshayo emizimbeni yabo.

Emfanekisweni lapha sibona umongikazi ogqoke impahla eziyisibhakabhaka ekhuluma lomfanyana ogqoke ijesi elithanga.

Owesilisa ugqoke isikipa esiyisibhakabhaka lowesifazane ogqoke esiluhlaza uqabuja owesilisa esihlathini.

Isigulane sithathwa igazi emunweni. Omthatha igazi ugqoke amaglavu amhlophe, ukuzivikela,

Emfanekisweni lapha sibona owesilisa lowesifazane. Owesifazane ugone owesilisa njalo uyamcabuza esihlathini.

Amajaha lamantombazane akhankasa umhaso wokuzivikela bethwele lama condom atshengisela lowomkhosi.

Emfanekisweni lapha sibona amankazana amathathu. Ophakathi kwabo uthwele ugwalo olulombala oluhlaza. Bakhanya bebala bebona okulotshwe phakathi .

Umama ozithweleyo efake indandatho okubonisa ukubana waziphatha kuhle waze wenda engakangeni emacansini.

Abezempilakahle benza umhaso. Befundisa amankazana ngokuqakatheka kokuziphatha kahle. Lokuvikela ukuba angabambi isisu, angasifuniyo.

Emfanekisweni lapha sibona obaba labomama abami ndawonye eceleni kwabo kulebhakani leAce building and Social Justice.

Bakhuthazwa ukuthi bedle ukudla okwakha umzimba okunjengalokhu okufana lemibhida lamaorenji lama avokhado njalo bezilolonga.

Impilakahle ngemidlalo. Uma ungalimala kuvamile ukubana ufakwe ibandetshi lapho oyabe ulimale khona.

Ebhoreni kulabadlali abanengi loselele phansi okhangelwe ngabezempilakahle bemelula.

Umtshina wesimanjemanje osebenza ukuhlola kwezempilakahle yemidlalo udokotela ukhanya ekhotheme esebenza.

Lowu ngumdlali wezebhola uyazilolonga umzimba wakhe ngokuwunabulula okuyinto abayifundisayo ukubana ibalulekile empilweni yomdlali.

Emfanekisweni lapha sibona owesifazane esenza ama eksesayiz, ezinabulula, egobile, ekhothama, ezilolonga.

Lapha emfanekisweni sibona isitiletsha bhedi, sibona njalo obaba ababili abafanekisiweyo betshengisela ukubana lesi isitiletsha bhedi sibanjwa njani. Isitiletsha bhedi lesi silombala olithanga.

Udokotela othwele itethoskophu, ogqoke ibhatshi elimhlophe njalo uthwele ibhola lokudlala iamerikheni futhubholu.

Emfanekisweni lapha sibona ujaha oexercisayo esenza amapressups ezilolonga umzimba wakhe ukubana uhlale uqinile.

Umtshina wesimanjemanje, umuntu uyalala phezukwawo, angene phakathi wona ubusuhlaziya ubone ingaphakathi yomuntu ukuthi imi njani.

Impilakahle okuphathelane lemidlalo amanzi ayakhuthazwa kakhulu ukuthi enathwe ngabadlali ngoba wona eyimpilo ayapha lamandla agezise phakathi komuntu

Emfanekisweni lapha sibona istretcher bed esisebenza ukusiza olimeleyo kumbe ohluleka ukuhamba ephathekile.

Lesi sihlahla silombala oluhlaza tshoko sona sincedisa ukwenza imithi yesintu.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esilamanye amahlamvu aso alithanga esisebenza ukwenza imithi yesintu .

lesi sihlahla esiyisithingithingi esilamahlamvu amanengi aluhlaza athe tshoko sisetshenziswa ukwenza imithi yesintu

Leliluba lilamahlamvu amade aluhlaza athe tshoko, limile lapho okugcwele khona amatshe lisebenza ukwenza imithi yesintu.

Leliluba mile endaweni eminyeneyo njalo elamatshe , liyimbala eyehlukeneyo lisebenza ukwenza imithi yesintu.

Lesi sihlahla esiluhlaza esilamahlamvu amade esimile endaweni elomhlabathi ovundileyo. Sisebenza ukwenza imithi yesintu.

Lumfanekiso utshengisa isihlahla esiluhlaza tshoko esiyenza imithi yesintu.

lapha emfanekisweni sibona isihlahla esiluhlaza lesi sihlahla silamahlamvu amanengi ayisithingithingi

Emfanekisweni lapha, kukhanya umhlabathi, emhlabathini lowu njalo kukhanya isihlahla esiluhlaza.

Lesi hlahla simile enhlabathini evundileyo ebukeka imnyama sona isihlahla sikhanya siluhlaza tshoko sisebenza ukwenza imithi yesintu

Emfanekisweni lapha sibona izihlahla ezinenginengi eziluhlaza tshoko. Lesi isihlahla esikhanya sisikhudlwana simila kakhulu ngesikhathi sezulu.

Lawa maluba amile endaweni elamatshe kodwa amahlamvu akhona aluhlaza tshoko wona asebenza ukwenza imithi yesintu

Lezihlahla zimile endaweni eminyeneyo njalo ziyimhlobo ehlukeneyo zona zisebenza ukwenza imithi yesintu.

Lapha kusemkambo wemithi yesintu. Kubonakala izihlahla eziluhlaza, njalo kuleminye esigayiwe, yacholwa. Ephakathi kwezigubhu.

Isihlahla esiluhlaza esilamahlamvu amanengi sona sisebenza ukwenza imithi yesintu bayayigaya bechole sisale siyimpuphu.

Izihlahla eziluhlaza tshoko! Ezenza imithi yesintu. Esinye sakhona, sizala amaluba alithanga. Lezizihlahla ziyagaywa. Zibesezisenza umuthi oyimpuphu,

Leyi yimithi eyenziwa ngezihlahla zesintu .Izihlahla lezi ziyazi milela egangeni. Ezinye njalo ziyahlanyelwa.

Leyi yitiye yesintu yona yenziwa ngezihlahla zesintu ezitholakala egangeni lapha ziyabe sezicholiwe zafakwa emabhokisini

Yellow blossom herbal tea yitiye eyenziwe ngezihlahla zesintu ukwelapha imikhuhlane eminenginengi etshiyeneyo.

Isihlahla side njalo amahlamvu aso awagcwalanga kakhulu ayibugqa gqa sona sisetshenziswa ukwenza imithi yesintu.

IAloe Lips ngamafutha okugcoba indebe zomlomo. Wona ulula kakhulu ukuwasebenzisa, wenziwa ngechena Lona elingumuthi wesintu.

Imithi yesintu eyehlukeneyo, eminye iyanathwa, eminye iyakhunywa, eminye njalo iyagcotshwa.

Lumfanekiso utshengisa isihlahla esisetshenziswa ukwenza imithi yesintu. Lesi sihlahla side njalo silamahlamvu aluhlaza.

Emfanekisweni lapha. Sibona amankomitsho amabili. Kulawa mankomitsho amabili, kukhanya kufakwe amahlamvu esintu lamanzi.

Emfanekisweni lapha sibona amagajana amanengi. Lawa magajana alamafutha owokugcoba umlomo, indebe zomlomo.

Kulemithi yesintu eyehlukeneyo kugigwa omunye osayisihlahlahla uma usucholiwe uyabe usuyi mpuphu

Yimithi yesintu eyehlukeneyo, etholakala ngezihlahlanyana eziyabe zisegangeni, lapha ziyabe seziquntiwe, zicholwe.

Emfanekisweni lapha sibona kuletelekitha ekhanya ilima, labantu abakhanya bemile kuleyi mifolo elinyiweyo.

Amafutha asegabheni elimhlophe, alotshwe ngombala oyisibhakabhaka abizwa kuthiwa yi alo. Lona alo lelo lichena elingumuthi wesintu.

Ensimini lapha kuluhlaza kuthe tshoko ,kulabasebenzayo belima izilimo ezisebenza ukwenza imithi yesintu.

Emfanekisweni lapha kukhanya kulemithi eyehlukeneyo, ephakathi kwamagabha amanengi nengi atshiyeneyo. Ezinye izigubhu zikhanya zingezinathwayo ezinye njalo zikhanya zingamaphili.

Lesi sihlahla esiluhlaza esilamahlamvu amanenginengi sisetshenziswa ekwenzeni umuthi wesintu siyagigwa sibe yimpuphu.

Isihlahla esiluhlaza tshoko siphakathi kwezinye izihlahla umhlanbathi wakuleyindawo ubukeka uvundile ngenxa yokuthi amahlamvu akhona aminyene sona sisebenza ukwenza imithi yesintu

Isihlahla esiluhlaza esimile phakathi kwezinye izihlahla ezinengi, lesi sisebenza ukwenza imithi yesintu.

Isihlahla sihlanyelwe emhlabathini ovundileyo, ngoba sikhiphe amahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko. Sona sisebenza ukwenza imithi yesintu.

Yisihlahla esiluhlaza sona sihlanyelwe emhlabathini ovundileyo lokhu kubonakala ngokuthi amahlamvu aso ajiyile njalo makhulu. Sisebenze ukwenza imithi yesintu

Isihlahla esiluhlaza tshoko esimile emhlabathini ovundileyo, lokhu kubonakala ngobunengi bamahlamvu, sona sisetshenziswa ukwenza imithi yesintu.

Ezihlahla lezi eziyisixuku ezilombala oluhlaza zona zihlanyelwe emhlabathini ovundileyo zisebenza ukwenza imithi yesintu.

Umfanekisweni lapha sibona isihlahla esingumuthi wesintu lesi sihlahla kasila mahlamvu yizigodo zodwa.

Lesisihlahla simile lapho okulamatshe khona. Sona siluhlaza tshoko sisetshenziswa ukwenza imithi yesintu.

Iluba elilamahlamvu aluhlaza amanengi liphinde njalo likhiphe amaluba amhlophe. Leliluba lisebenza ukwenza umuthi wesintu .

Isihlahla silombala oluhlaza njalo silamahlamvu amanengi nengi aminyeneyo. Sisebenza ukwenza imithi ye sintu

Izihlahla eziluhlaza shoko ezisetshenziswa ukwenza imithi yesintu. Lezi zihlahla zinde njalo kukhanya uphahla lwezindlu.

Emfanekisweni lapha sibona umuthi wesintu okuthiwa ngumuhati lumuthi uyasiza uma umuntu ebulawa ngamazinyo kumbe ukuvikela ukubola.

Amahlamvu aleli luba aluhlaza tshoko njalo kulamanye amaluba avelayo alithanga .Sona sisebenza ukulapha umkhuhlane wetshukela. .

Lapha kulezihlahla eziminyeneyo kodwa zonke zilombala owodwa , zonke ziluhlaza , lezi zihlahla zisebenza ukwenza imithi yesintu

Emfanekisweni kapha sibona ohlezi wagoqa inyawo ekhanya echola imithi yesintu, leyi mithi iphakathi kwendiwo ezine.

Lesi yisihlahla sesintu esibizwa kuthwa yiKimari .Sona siyelapha umkhuhlane wetshukela.

Isihlahla, kulamahlamvu aminyeneyo, aluhlaza tshoko. Sona Sisetshenziswa ukwenza imithi yesintu.

Isihlahlana lesi esilamahlamvu aluhlaza simile emhlabathini ovundileyo sona sisebenza ukwenza imithi yesintu.

Lesi sihahla siluhlaza njalo silamahlamvu amanengi aminyeneyo. Sona sisebenza ukwenza imithi yesintu.

Lesi sihlahla sona esilamahlamvu aluhlaza, sisebenza ukwenza imithi yesintu. Simile lapho okuluhlaza tshoko khona.

Amahlamvu alombala oluhlaza onyisiweyo, akhiwe esihlahleni esimanzi. Asezacholwa ukwenza umuthi wesintu.

Emfanekisweni sibona isihlahla Esiluhlaza tshoko. Kodwa njalo silamaluba ayi purple.

Lesisihlahla esibutheneyo lapha , esikhanya silamahlamvu, amanenginengi aluhlaza. Sibizwa kuthiwa lichena. SIlalameva ahlabayo emaceleni.

Lesi sihlahla sibizwa kuthiwa lichena,i"aloe".Sona silameva siyahlaba hlaba eceleni. Sisebenza ukwenza imithi yesintu.

Umuthi wesintu oluhlaza olamaluba alithanga phezulu usiza ukwelapha umkhuhlane wetshukela.